Eno nsolo eyitibwa engo. Engo eno eyimiridde era nga w'eyimiridde eraga nti eyina ky'etunuulira. Engo eno w'eyimiridde waliwo obusubi obukalu era nga tewali muddo gwonna gumera..

Eno emmotoka etisse nkoko. Enkoko zino ezibiika amagi. Enkoko ziyisizzaamu emitwe era nga ziraga emimwa wabweru. Waliwo omusajja ali emabega w'emmotoka era nga waliwo n'abali mu maaso n'omu ayi atudde munda ayisizzaamu omukono mu ddirisa.

Akatale kano mulimu abakyala batudde. Kazimbe bulungi, balenze ennyaanya, bataddewo ebibala eby'enjawulo nga wootameroni, apo, batunda ennyaanya, batunda amenvu, batunda n'ebintu ebirala.

Omusajja ono alina eggaali. Omusajja ono avuga ggaali era nga waliwo abantu abaliwo abamuli awo. Waliwo abaana bayimiridde era nga ye ayitawo.

Ono omukyala atudde mu kkakkalabizo. W'atudde waliwo emmeeza era kw'akolera ebintu bye, waliwo entebe eriwo. Mukyala mulungi, ayina enviiri eza langi enzirugavu era nga mweru bulungi.

Ono omukyala ali mu langi enjeru mulungi bulungi emikono gye giraga nti mukyala mweru ayambadde engoye okuli olwa langi enzirugavu era nga waliwo emmeeza kw'akolera emirimu gye kuliko ebitabo kuliko ebikopo n'ekikopo ky'akutte mu ngalo.

Ensolo zino ziri mu nsiko era ng'ensolo zino we ziri walaga nti omuddo mukalu ensolo zino nnene bulungi era ensolo zino ziraga nga zibeera mu nsiko ensolo zino we ziri waliwo emiti egyatemebwa.

Omusajja ono wa masannyalaze, era ng'ayambadde enkoofiira bulungi ku mutwe. Ayambadde gaalubindi era ng'alabibwa ng'agatta waya ez'amasannyalaze

Bano abavubuka basamba mupiira bali mu kisaawe era nga bonna ba baabadde bakungaanidde mu kifo kimu okwagala ossamba omupiira abamu nga baagala na kwesamba bambadde emijoozi mulimu egya langi mulimu egya langi emmyufu erangi enjeru ne langi eya kyenvu.

Abasajja bano bali ku mazzi era nga batudde mu lyato. Ababiri bakutte enkasi era nga n'omu atudde mu lyato munda.

Omusajja wa bbooda alina bboodabooda ye era ng'aweeseeko abantu babiri bakyala, bakutte zimanvuuli, bakutte zivvuvuzera era nga bambadde engatto nnungi ddala eziri mu langi enjeru, bambadde engoye okuli langi enjeru ne langi eya kyenvu.

Omusajja ono akola dduyiro era ng'ebintu kw'akolera asibyewo emipiira egy'emmotoka, era ng'alaga nti mukubi wa bikonde.

Abakyala bano bava ku bava mu kutyaba nku, era ng'omukyala omu aweese omwana, akutte n'omwana omulala ku mukono. Omukyala omu akutte akasero era nga batambula. Omu yeetisse enku era nga we bali waliwo emiti.

Omukyala ono ayimiridde, omukyala ayambadde bulungi nnyo era nga yeesibye ekitambaala ku mutwe. W'ayimiridde waliwo amatooke mu maaso ge era nga n'abamuliraanye batudde, batunda ennyaanya.

Kino ekisolo kya mu nsiko era nga kitunudde bulungi nnyo kiraga kiyina gwe kiraba. Kya langi nzirugavu, ne we kiri waliraanyeewo emiti, waliwo omuddo n'ebintu eby'enjawulo.

Kino ekyennyanja ki kivubiddwa mmazzi era nga omuntu ono akikutte mu ngalo. Kikyaliko n'amazzi. Ekyennyanja kino kirimu obutolobojjo nga n'engalo ezikikutte ziraga nti njeru bulungi.

Omuvubuka ali mu kisaawe akola dduyiro ayambadde engoye eza langi emmyufu emabbali waliyo amayumba waliwo n'abantu abalala.

Ekifo kino kyakutte omuliro era ng'oludda olumu omuliro gukyayaka. Emiti gyatemebwa nga gyagwa era ng'omuliro gwaka gujja emiti egyagwa gye giri.

Kino kizimbe ekizimbiddwa obulungi era ng'ekizimbe kino kiwanvu kizimbe kino baakizimba ne bakisiiga ne langi ezirabika obulungi ennyo kizimbe kino kyetooloddwa emiti era ng'emiti miwanvu.

Bano abaana bazannya mweso. Abaana bano bambadde bulungi era nga batudde bulungi, bali mu kuzannya. Emabbali waabwe waliyo amayumba agazimbiddwa ne bbulooka.

Kino kimuli ekirungi ennyo. Ekimuli kino kiguddemu enjuki, enjuki eri mu kuggyamu ebirimu. Ekimuli kino kyayanjala bulungi era nga langi yaakyo nnungi nnyo.

Luno luguudo era nga waliwo abantu bangi nnyo n'ebizimbe bingi. Mulimu ababboodabooda bali pikipiki zaabwe bavuga, mulimu emmotoka era nga mulimu n'amaduuka ag'enjawulo agatunda engoye, mulimu aboobugaali bayimiridde era nga mulimu n'abantu abalala bangi.

Abasajja bano batudde ku ludda lw'ennyumba olumu, era ng'ennyumba nkadde... mu ddiriisa mulimu leediyo.

Abasajja bano bali mu lyato, era nga liri ku mazzi. Bakutte enkasi era nga bazitadde mazzi, nga waliwo abalala abatudde mu lyato.

Abaana bano bali mu kibiina batudde ku ntebe, abamu basoma, abalala bawandiika, abalala bali mu mboozi endala.

Kano katandaalo ka bintu nga baakazimbisa miti. Baaniseeko ebintu omuli ebikopo, amasowaani. Wansi waliyo ebidomola, amaseppiki, era nga waliwo n'obutaasa.

Wano bayiwawo kasasiro era nga waliwo ennyumba waliwo ennyumba ezizimbiddwa ebibaawo waliwo ennyumba ezizimbiddwa mataffaali era nga bayiwawo kasasiro mungi omu ng'ali na mu kkutiya.

Omuntu ono ayimiridde we batunda ebintu. Akutte akakebe mu ngalo era ng'ayambadde bulungi yenna n'aggumira. We ali batundawo ennaanansi, batundawo ensujju, batundawo lumonde n'ebintu ebirala era nga kiraga nti azze kugula bintu.

Omukyala ono atudde w'akolera emirimu gye. Omukyala ono alina akameeza akamuli mu maaso era nga kw'akolera emirimu gye. Omukyala ono waliwo edduuka erimuliraanye eritunda ebintu ebikozesebwa mu kwewunda, naddala abakyala. Omukyala ono yeebikkiridde bulungi yenna.

Zino ente zisibiddwa mu kisibo kyazo. Waliwo ezeebase era nga waliwo n'eziyimiridde. Waliwo enkoko ewaka era nga waliwo n'akayumba akazimbiddwa mu ttaka.

Ente zino nnyingi era ng'ente zinyirira bulungi. Ziri mu langi ez'enjawulo nga n'ezimu zeetabuddetabudde ne langi ez'enjawulo. Zirina amayembe amanene era nga we ziri waliwo omuti.

Lino ddagala era ng'eddagala lino balitabuddetabudde nga liri mbika eby'enjawulo mulimu eddagala eryakula mu nkula eneetooloovu era nga eddagala lino likoleddwa mu langi za njawulo.

Abakyala bano batunda bintu batunda ennyaanya, batunda obutungulu, batunda amanda, batunda mukene era nga waliwo n'ensujju abakyala bano bambadde bulungi bonna.

Ono Kabaka wa Buganda era ng'atudde mu ntebe. Waliwo abantu abayimiridde era nga Katikkiro alina by'amugamba.